Di nyɛla kom duɣubu shee ka sheba chaŋ ti sura ka sheba duɣura ka sheba ʒinʒia ka bɛ to katalɛm m bembe di puuni ka tihi zanzaya kube tihi kom maa girin.

Docter kwame Nkurumah. ogbali kabi duro n yɔ tam nimaani ka duronyi niriba kabi gbubi bana n pɛbira kom sunsuuni ka tihi bɛ gbali maa nyaanga green kabi gban gbaya

Sooja nima ka bɛ chaŋ tobu yihibu ka yino ti kpi ka niriba ayi gba o sani ka niriba ayi za zuɣusaa n moɣi bɛ maŋa ka tihi be nimaani ni yili.

Daba. ka bɛ zaŋ bin shaɣu zali kaman ma shin laasabu. kabɛ zaŋ zali ka so huoese. ka kom yirina di puuni kabɛ zaŋli n paɣiri bɛni ka shabi gbubi soobuya ka shabi tabi bɛ shɛhi ʒaya ka shabi mi toori tan kpaɣu maa n maani sɔŋda ka bɔɣa don doya ni kun kuna.

Loori yelo ka o chena ka niriba kuli kpe m palili ka bɛ zaŋ gaɣa yili yili li ka zaŋ dari shebi shebi dinni ka niriba maa kuli tuhi halli ni di loɣu maani ni di zuɣu ni ka sheba tamtam di naba zuɣu.

Niriba anahi ka bɛ pili zipilsi buluu buluu ka ye liiga yelo yelo ka bɛ gabi tandi maa ka sheba toogi niŋ toroko ni n daara ka sheba mee na cheni toobu ka bɛ sa kuriti.

Loori sarati ka niraba ʒɛnʒɛya palli zuɣu ka loori nim paaki paaki ka zuɣusaa niŋ kamani saa n yɛn mi ka loori maa bi loodi niɛma niŋ di puuni ka so ba moto n bɛ palli yaɣali ka mori bɛ nimaani giriin giriin ka loori whait shɛli paaki bɛ o nyaanga

Doo mini paɣa ka bɛ tam siteegi zuɣu ka o gbubi luŋa ŋ-ŋmɛra ka paɣa maa wara ka lo binyɛhiri o naba ni kamani chaɣila ka lo shɛli o shee ni ka so anda wee ka o gbaya doya ka laɣikpahira be o nyingɔli ni.

Niriba ka bɛ zaŋ loori kpɛ moɣuni binkobri yuri yoniɣi gbiɣuma wobri ka bɛ ti yirigiba bahi ka bɛ zaa guura loori maa yelo ka mori bɛ nimaani ka tihi biɛni.

Paɣa ka ozyia kazaŋ paya zali o tooni. ni leemu kamantoonsi kodu dinmooi. ni dimbi mooi. kamantoonsi maa gba. dinmooi n i dinm bi mooi paya maa green ni read

Gbariti ka bi chɛ kabi machida ka yu pɛbiri be bi tooni n tiri ba dariction kabi doli pali kafulawes green ka di be biluɣili zuɣu ka paɣa be bitooni kabi ye liiga baɣiri zaɣi pɛla.

Dabba bɛ pam ka bi laɣim ʒeya duu shɛli ni ka shiintooni niŋ ka bi kpe tabi ni n ŋmeri taba shɛbi zuɣuri nyaansi ko m mali zabiri zuɣu koyakoya ninkura ni nachimba ka tep ʒe bɛ tooni.

Tam'mɛriba ka bɛ niŋ kodoriko ka kom be di lɔŋ ni ka bɛ niŋ dari ka ŋɔri Tandi ka yili be di luɣili ni ka zuɣusaa maa niŋ giriin ka bɛ ye liiga whayiti ka ŋun bala maa so jinjam ʒee ŋun bala maa bilaaki.

Jiraabiisa shɛli kamani tingbani n vurigira ka shɛbi ʒeya kuɣusi gbuni n tɛha bin va shɛŋa yina m bala ka taraata ʒiya ka shɛb tabi bɛ shɛhi n ʒeya lihiri ba ka shɛbi na tam jiraanbiisa maa zuɣu kana bi shɛɛna tingbani.

Hair direesa duu ka hair direesa maa ʒiya ka zaŋ baagi tam o tooni ka so gba ʒi o sani ka so sikeeti yalo ka wuhi o naba ka do so gba ʒi kuɣusaayi ʒeya zaɣyinga puuni ka binyaɣari tamya zuɣuri maa sitaayinima.

Niriba kabi zi teebuli gbuni. kaman daŋ n nyaba bi mini bi bihi ni bi paɣba ni biyidaan nima kabizaŋ bindira n-tam tam teebuli maa zuɣu ni pletnima kazaŋ diriti n. niŋ dini . ni kaapu nima. ka gbubi. biya bihi ayi.

Gomnanti mini ɔ nyaaŋ dɔliba, kabi laɣim luɣi shɛli polɔ. n puhiri taba, ka bi ye kootu nima, ka ɔ pini. ozuɣu sakoora. ka so zaŋ zipiligu. n yeli onyiŋgolini, ka volitic tam ya ka kuɣisi ʒɛya ka patee sanim. benbeni ni takoriti.

Kuɣa n kuli doya kaman tingbani ni yi dam laasabu la di ŋmanila jirambisa kadi surigi luna ka niriba zan zaya lihira ka bɛ yihi yihi ninvuɣu sheba ka sheba kpinkpi n dondoya ka niriba ʒɛnʒɛya ka nyohi yira ka mani buɣim n taagi laasabu la.

Doo ka ɔ paaki nema. m pali che che. zuɣu. ka di duhi ka. jiran bisala o che che maa. ka ɔniŋ fulaawas niŋ di puuni. kapiri namda piɛlli, ka ye. liiga zee. ka yili. bɛ ɔnyaaŋa. ka dari tiya ka. o bara.

Shikuru bihi ka kpamba kana bi shikuru maani nti zaŋ ba n, zali m bɔhiri ba. ya toɣa ka bi yara ka bi gba yara ka zaŋ nɔɔse matinim n niŋ bi nangban ni ka bihi maa ye liiga zɛhi, kabi pɛɛnti shikuru maa read.

Paɣaba ka bi ʒi duu ni doo zaɣ yinga ka o zaŋ maik kpa o nangbani ka bi zaŋ bini gobi paɣa maa kamani chinchin laasabu ka bini pili o zuɣu ka so gbuni pipa n ʒɛya paɣaba maa zabiri bilak

Bini ka bizaŋ bari m mali lɔɔri ka niŋ gbaya niŋli ka nirib ayi kpɛ m be di puuni ka niriba ata daara ka ninvuɣu yinɔ zaya ka vari be nimaani green green. nyɔmn tan kpaɣu labiso zɛ nimaani ka yaagi ɔ gbali

Daani ka saa mi ka koberi don doya, kanirib chana, ka tee biya zanzaya kalɔɔri ʒɛya, ka bi Kpabi baaji nim bi nyaaŋsi. ka saɣiri don doya, ni ko beri ni niriba.

Paɣba. ni dab ba kabi dreesi kaman. afirikan kuin nima ka shab so jinjama kaso, so. chinchini zaɣ' yiŋa o sheeni ka ogbaya doya. kazaŋ shɛli n-so ɔ nyɔɣni. ka piri yari ka shebmi so jinjama. ni nima nima

Silimiinsi niriba ata ka bɛ mɛri duu ka bɛ zaa pili zipiliti ka ye liiga yelo nima ka gbibi takara n lihiri bini yen duroyi yili maa m mɛli shem ka lihiri dezan maa.

Duzzpu ka. bi zaŋ teebuli zali sun suuni, kazaŋ kuɣisi zali kaa pa teesa yili ta kɔrɔ, ka bizaŋ bin yahiri tabili tabili di kpina ka sheli yili zuɣu saa ka green gras. be bi guli nyaaŋsi maa ka bini tam teebuli zuɣu ka cheya zaɣi yiŋga. zɛya ka bin pa dizuɣu. ,

Tam mɛriba bɛ niribi ayi kabɛye liiga blue blue ka pili zi pilisi ŋun bala maa pilila read ŋun bala yelɔw ka ŋun bala maa pii blɔk kpulli pa ka mŋaagi kun kuriti pa n zaŋli pa dizuɣu ka ŋun ba la maa mi gbubi kurigu n. ʒɛya

Jina duu ka niribi kuli pali din ni bɛ ʒimi ka ye nɛɛn piɛla shɛb reed shɛbi vaawulet ka shɛb zaŋ noosi masks niŋ bɛ nyahi ka bi yiɣisiyiɣisi ʒe zuɣu saa ka polinsinima kpe na ni soojanim n ti pahi.

Niobiya nioyidana ni oyimdani zo paɣi maa nyala balak, biso ŋun be sunsuuni maa kala nya white, ŋun zi n ŋɔ maazaɣisabinli n nyao, doo maa nabani ka okpiri namda sabila ,ka duu maa tiŋgbani nyɛ green kabi gbaa taba

Jiran bisanima ni tihi ni yili tinsi. tambu butata tambu bu nani mahi din be tiŋa ni di be zuɣu saa tihi maa kala nyɛla vakahili.

Daani. paɣiba kabibɛ daani ka zaŋ kpuhi zali kadibɛ tahani ka. gbarigbuna zaya k asheb Kpab bihi chana kasheb zaya kasheb zaŋ bi nuhi tumdi di puuni. ka sheb mi zaya lihiri bin yahiri. kashebmi chana. ka shebmi gbaya

Duu kabɛ mali duumaa ka zaŋ kuɣisi ni zali dini ka zaŋ santa teebuli ka zaŋ difebihi npa npa kuɣisi maa zuɣu kazaŋ teebu bili shɛli gba n lana zali n pahi ka laati nim be dini ka bɛn shaɣu tam ya ka duɣula ni du n. doli

Duu kaman hooli laasabu ka bɛ zaŋ kuɣusi zali zali dinni kuɣusi maa waati girin ka zaŋ teebuli zali di sunsuuni ni wodupu ka niŋ niɛma kpehibu shee ka penti duu maa waati.

Paɣiba kabi zi dari n chana kalɔɔrinim paaki zaya ka bi lan yan baalɔɔ palli ka tihi be nimaani. kabi kpaaki timaba dari n sɔŋ ka tihi maa, kala green ka paɣibi maa so chinchina

Dabba ni. paɣiba ka bizaya ka shab kurim ka bi puhiri taba ka paaki lɔɔri zali. ka yili zɛ bi nyaaŋa ka tankpaɣu dɔya. ka tihi zaya ka gooni beni ka bi ye liiga whilt. green. yalɔw.

Paɣa ka o be jaarani nduɣira kazaŋ kurfotu zali kazaŋ bin tam dizuɣu kagbubi chariga ka gaɣli ze o luɣilino ka bokati ze ka miliki kunkɔŋ tam o nyaaŋa ka o zuɣusaa ka o zaŋ kolbanom tamtam ni taha bihi ka gman tamya

Niribi. n ʒiya bɛ chanla demos treshiong, bɛ mi galisiya ŋun bala ye liiga yelɔw ka piri shuu ka sɔ jinjam sabinli. ka zaŋ liiga n lɔ ɔ sheeni ka ŋun bala zaŋ dɔɣi n tirɔ

Bihi ata ka bɛ be palli zuɣu bihi ayi maa bela palli zuɣu ka biyino maa be morini ka pobi o ninni ka yino maa gbarigu n nyɛ o ka o ʒi cheche ni ka yino maa mi guura o zabri yelo ka ŋun bala maa. la n ʒia palli maa waati.

Paɣa ka ɔ chaŋ ni ɔ ti vooti ka bi too takara ka ɔchaŋ ti dihi ɔnuu n zaŋ chaŋ tinsi box maa puuni. ɔzaŋ bɛ n shaɣu n vooti maa ka di za ɔ nyaaŋa ka daba ʒɛ ɔ sani. ka teebuya ʒɛ ɔcsani , kashabi ʒɛn ʒɛya ka shabi ʒinʒiya

Paɣiba , paɣiba anu ni daba ayi kabi ye liiga yɛlɔ yɛlɔ. n zaŋ bini. nlɔ bi biha, kabi niŋ maa sikeet laasabu la maa. zi tiŋa n wara ka paɣimaa babba zɛya

Daani ka doozaŋ kuŋkonba di mini pepe. ɔnio naanzua, kamantoonsi. nyuya n zaŋ soŋ patani ka ʒa di gbuni ka shabi ʒan ʒaya.

P,olinsi nima kabizaya. ka nirb za nimaani, ka yuu' got. lan zaŋ o cheche zali ka ka dignuni. ka nirib du n-tam tamya ka lihirima ka zɛ bi nyaaŋa tihi maa kala green ka so zaŋ onuhi su o bin surigu ni kabi gbubi marafanima kapili zipilisi

Silimiinsi ni gban sabila ka bɛ duhiri lɔɔri ka shee ʒi lɔɔri maa nyee zuɣu, ka niribi ban kpalim maa ʒi lɔɔri maa puuni ka gbuɣinli doya ka mɔri beni tihi ni dari ni flawese nima

Daa sunsuuni, ka niribi chana shab chana ka shabi be lɔɔri nimni ka shab ziri bin yara, ka shabi ziya kohira, ka shabi ye nee n sabila jiranbisa nima, palli zuɣu ka shabi ti ambirela, nima n be di puuni.

Tam mɛriba ka bi gabi kuŋ kuriti n kpaa kpaa sɔŋ, tiŋa ka shabi toori niŋ da ka shabi zan zaya ka paɣi ʒi tahili kpe na ka mɔri beni green green,

M ba abɛlaai ko m bɛ nyɛ daŋa. ŋun duhirili maa yela liiga yelɔw. ka di boo zaɣi sabila sabila. niribi kpe n ʒi lɔɔri maa ni paɣiba anu ni do yinɔ, ka yinɔ Kpabi biya. ka tihi be bɛ nyaaŋa shabi zuɣuni mɔri beni. shabi zuɣuni mɔri kani.

Paɣba mini doo ka bi wari waa kagbub chin chini ka paɣ' maa so shɛli o sheeni kazaŋ shɛli n lo ɔ nyɔɣ ni ka yaagi ogbaya ka paɣ' shab banzi onyaaŋ maa ziya lihira. ka lara ka silimiin paɣa zaya . ka so bɛ nyaaŋ maa ɔ liiga blue.

Silimiinsi, gbansabila, ni paɣiba, ni dabba, ka paɣibimaa. wara ni dabba maa, kasilimi nsi kasiliminsi maa mini. gbansabila maa, kabishab mŋaara, ka shab ziya lihira ka. lɔɔri nim zɛ bi nyaaŋa, ni jiranbisa , kashabi dun dɔli tuhi ba zim tabi. di kpuni

Daa ni ka bɛ zaŋ loori zali ka bilimi ankora n-ʒi nti niŋda bɛ niriba ayi ka paɣa ʒi tahali ka zaŋ baaji puli nyaɣi n-chana ka niriba zaya lihiri o ka baasinima paaki paaki zaya ka shɛba ʒi o luɣili.

Dabba ayi bɛ zala nyaanga ka ye liiga piɛla ka so ʒɛ bɛ tooni ka gbibi pileti ka bindirigu be dinni ka sheŋa tamtam teebuli maa zuɣu koliba nima dirinki bindira kodu nima leemu nima.

Bihi. kabi bɛ. paaki zuɣu n ŋmeri bolli. paaki maa, dika green grace. di nyɛla. tan kpaɣu. ka tihi bɛ bi sani ni yili. kabi. yaa. bi naba. shab yaaya. shab biyaai. ka shab zaya.

Paɣiba ni dabba kabi laɣim. n ziya ka paɣiba. ayi wara. bi dresimi ka man afican kuin. kabi wara. ka doso za bi nyaa ŋa n.mŋaara. kalindɔt. bɛ nimaani ka fulaawa s. bɛ ni maani ka yili zaya. kabi wara. ka wuɣri. bina.ba ni bi baɣri. kazaŋ. bi nyara piri. bizuɣri. binema. yalow ni read.

Niriba pam ka bɛ gbubi boodinima kamani bɛ tola ayirimo ka shɛba zabiri nyɛ whayiti Silimiinsi shɛba buluu giriin vawuleti.

Daani ka niribi ʒiya kabi pa kamantoonsi n sɔŋ kpalansi zuɣu ni gereen pepe ni albasa leemu nyaaduwa

Galamsee gbiriba ka bɛ tooi gbubi bɛ nuhi ni bɛ niriba ayi ka shɛba ʒe bɛ nyaaŋa ka shɛba kuriya ka bɛ ku niŋ bɛ ni daɣiridaɣiri n-ku niŋ binyɛhiri mɛlimmɛlim bɛ ni ka kom ku niŋ ko'biɛɣu ka bayaɣiti doya ka dari doya.

Silimiinsi bɛ mini gbansabila ka bɛ kpe m-pali loori ka bini pili di zuɣusaa ka di nyɛ loori yaɣu ka bɛ zaŋ kpe mɔri ni ka wabiri ayi ti ʒeya ka tihi ʒe nimaani.

Jaarani kuɣusi ʒɛ dinni kuɣusi anahi ŋmani mee paɣabu shee ni chibo ka bɛ zaŋ binyahiri taɣiali taɣali voli maa ni koliba nima taɣaya kapu nima zaya kabi penti duu maa waati.

Duu ka bɛ mali malili ka di viɛla ka bɛ zaŋ santa teebuli n zali di sunsuuni ka zaŋ santa teebuli zaɣa bila m zali di loŋni ka zali kuɣusi di puuni ka niŋ tiivi tambu shee ka zaŋ tiivi maa yili ka zaŋ binyahari tam tam teebuli maa loŋni ka niŋ wodupu zali.

Ofise, kabi zaŋ labtop n tam ka zaŋ ka kopu tam ka kafe be. dini kapu diba ayi. ni bin shahu din gbabri bini ni pɛn ni. pipanima.

Kabɔn dabba ni paɣiba kabi zaŋ sipiikanima n kpa bi nan gbana, ka doo gbubi dɔɣɔ ka gobi chinchini , ka ye bin yahiri o nyingolini kazaŋ bini n lɔ ozuɣu kagbubi dam paɣiba maa ziya ka gba ye nyingo koriti ni bi nuhi ni.

Paɣiba bɛniriba ayi kabɛzaya kaso chinchina. kabi gbaya doya nibibiha mini bɛ zabiri ka bɛ zaŋ nema n deli mii zuɣu ka nohi zaya n-diri bindirigu tihi kadi nye gireen kabitabi bɛshehi